I cal man ineno mon ma gitye ka bito cowpease ki muranga kitye ka yubone me catone gitye ki kikopo me pimone gitye ka boko lok ki i ngegi mutoka ma olinge green tye bene ocung kenyu.